Bii daalë la, daalë, daali koket. Waaw, daali koket bu ñuul, am buum, buum bu ñu kooy takké.

Li pitcha ,pitcha ni nak munge takhaw ak munge ame lu nyull ak lu xhong khu

Lii toogu la, ak ay taabul, ak ay ñaari taabul, waw, toggu. Toggu ak ñarri taabul la, ak ay adapta, caaje KAAY si suuf.

Li mbedah la nit yi di jaye takhaw nyenen yange rumba ak autor waw ak yenen nyari autor

Waa bi yoon la, yoon yoon naajis beeda niti ñi ngay dox. Majis fi benn a pa ci ma boor fi pa ba ngi sol haftan bi dem ak nekku nekka ci gana sol booba bu nete. Wa jis jigeen ya ngi inu dara yenen jigéena indra nit yanyay romba ato ya ngi roma tami ci gana.